Ekimuri kimwe kihango ky'erangi erikutukura kiteekamiho enjoki kandi egyo njoki eine amapaapa g'erangi ya mutare kandi n'agandi g'erangi erikwiragura.

Obumuri bwingi bw'erangi ya bururu buri aha bikonko by'erangi ya kinyaatsi kandi bwine namababi g'erangi ya kinyaatsi kandi kamwe omu bimuri obwo kariyo nikaza kutekamwaho enjoki emwe.

Omushaija omwe ayemereire omunda omw'itundiro ry'enyama hariho enyama omu maisho ge etemateemire kandi aha mukono gwe ogwa bumosho hariho mizaani y'okumpima kandi ondiijo mushaija ayemereire aheeru y'eitundiro ariho naareeba enyama.

Omukazi ajwaire omwenda gw'erangi erikutukura ayemereire aharubaju rw'omudaara gw'emoondi ,n'enanansi n'enyanya ,n'ebitakuri enyumaye hariyo emigimba ebiri Y'ebitookye.

Omushaija omwe ayemereire ahagati y'ebizimbe biraingwa. Ajwaire emyenda y'erangi erikutukura kandi ajwaire enkofiira y'erangi erikwiragura.

Omwanya gw'okukoreramu ebintu by'ebiti gurimu obutandaro bw'erangi ya kineekye neya bururu kandi hariho n'obutebe bugufu buhanikire ahaiguru aha biti

Abantu baingi bari omu ruguuto kandi abamwe bari aha mutwe gw'emotoka. Kandi egyo emotooka eyebembirwe omushaija akwatsire ebendera y'erangi ya kinyaatsi neya mutare kandi ahanikire omukono ogundi kandi abari aha motooka naabo bekomire emyenda y'erangi ya mutare na kinyaatsi.

Embogo emwe eine amahembe abiri kandi eine erangi erikwiragura eteekamireho ekinyonyi aha mutwe ky'erangi erikwiragura eri omu binyaatsi kandi eyemereire.

Omuntu omwe ajwaire omwenda gw'erangi ya mutare etaire ekitabo aha meeza omukono gwe ogwa buryo agukwatise aha meeza kandi ogundi omukono gwe ogwa bumosho agukwatise aha rubaho.

Akaju kamwe kombekyeise amatafaari kandi kashakaize obunyaatsi kaineho omushatuka gumwe omu kisiika okutandikira ahansi kandi gukahika omu kisasi ky'ako.

Ente ibiri zikomire ekiti aha muhembe gaazo kandi emwe eine ebibara bya mutare n'ebirikwiragura kandi endiijo neeyiragura omubiri gwona kandi zombi zimukiize okuguru kumwe kumwe kw'omu maisho

Abantu baingi bari omu bwato aha maizi, bamwe bari omunda omu bwato kandi abandi batembire aha mutwe gw'obwato ahaiguru.

Abantu babiri omwe ajwaire emyenda erikwiragura n'ondijo ajwaire emyenda y'erangi erikutukura n'erangi ya kinekye bemereire aha mwanya ogurikuguzibwaho ebyenyanja n'ensonzi zicumitsire aha misito.

Enju emwe eyombekyire omu mwanya eri yonka kandi eshakeize amabati ga erangi ya kinyaantsi ahiifo ya egi enju hariho orutookye niharebekaho emitumba.

Emotoka nyingi ziriyo niheeta nkoona kandi ibiri ziri enyima kandi ezo motoka ibiri eziri enyima, emwe neegyenda aha rubaju rwa ntaahi yaayo kandi zoona nizigyenda aha koorasi

Ekiju ky'empunu kyombekiise ebibaho kandi harimu empunu erikureebeka omunwa neegureteza aha kihengyere ekiri omu bibaaho ebibakoziise ekyo kiju ky'empunu kandi ekyo kiju ky'empunu kyombekire aha rubaju rw'enju eyombekire amatafaari.

Ekibira kihango kiri aha kabungo kiine emiti mingi kandi y'erangi ya kinyaatsi. Harimu emiti emiraingwa, harimu n'emiti emigufu.

Ebiju by'ebifuuha byombekire aha mwanya gumwe kandi ebi biju byona bishakaize obunyaatsi. Kamwe omu buju oburi aha mwanya ogu nikareebeka omuryango. Kandi ebindi biju byona tibikureebeka miryango yabyo.

Omukazi omwe ajwaire omwenda gw'ekitengye aine abandi baana babiri omwe ajwaire emyenda erikwiragura n'ondiijo ajwaire omwenda gwerangi erikutukura bakwatsire enfuka bariyo nibahingirira kabegi

Omwanya gurimu ebintu ebi barikukoresa engaro. Harimu ebikopo, harimu esihaani, harimu enkyeka, harimu emyenda ebikooye n'ebindi.

Enju emwe eshakize ebinyaatsi eri aha rubaju rw'omuti gwomire amataagi kandi egyo nju eriho amadiriisa gegyekireho entebbe.

Ebiju bibiri by'obufuuha kimwe kyemereirweho omukazi aha muryango kandi ogwo mukazi ainami aha muryango kandi ayekoreire ekigandakazi ayekomire ekikoohe ahansi kandi ekindi kifuuha kyombekyise ebiti kandi ebi bifuuha byombi bishakaize ebinyaatsi

Omushaija omwe aine pikipiki aheekire omukazi, kandi omukazi aheekire omwana. Omukazi akwateire ekiveera aha bibero bye, kandi akwatsire ebintu bingi by'erangi erikwiragura abihanikire ahaiguru. Kandi aha rubaju rw'egyo piki mukono gwabo gwa buryo hashutamireho omushaija abateire omugongo.

Ebiju bibiri by'ebinyaatsi kandi byombekiise ebikondo bibiri omu rubaju birikureebuka emiryango nana akandi kamwe kakye k'okureebeka orubaju rumwe

Omuntu omwe arikurebeka engaro akwastire ensiso agitiire aha rubengo kandi ariyo naasa Kandi esaano eyine arikuza neeza aha kadeeya aku yateeka ahansi y'orubengo

Omushaija omwe ajwaire omwenda gwa erangi ya bururu ari aha rubaju rwa ekitimba Kya erangi erikwiragura Kandi ekyo kitimba kinemu obuguha bwa erangi ya mutare na obwa erangi ya bururu kandi akwaitse akandi kaguha omu ngaro ye k'erangi ya bururu.